Ositola yoAvo Super Shop otayi lombwele aantu opo ya fute oondjo nenge omayalulilo gawo okupitila mongodhi. Mpono omuntu inaa pumbwa okuya kositola hoka kokwene ashike oteshi ningi owala eli megumbo.

Aanafalama oyendji oya kutha ombinga mokumuna nenge mokuninga uunafalama wiimeno, molwashoka iimeno mbino ngele oya koko e tayi tulako iiyimati, iiyimati mbyono ohaye yi ya palutha. Nongele oyindji ohaye yi landitha e taya mono mo iiyemo.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjono hayi ithanwa takuti oFNB (First National Bank) oyili yina epandja lyo ku kwashilipaleka ezimo nenge aapambele yoye opo wuvule nenge uuna gumwe a hulu ko oto vulu okumona uuwanawa mo mpungulilo ndjika.

Aantu oyendji oyeli yalandele momagumbo nenge moombelewa dhawo iipundji yoshinanena mbyono hayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbino oyili hayi ningi emanguluko momagumbo oshoka, oto vulu okulalako uuna waloloka nokukuutumba wo uuna wuna shotoningi.

Ompungulilo yo Bank Windhoek oyili hayi pandula aakuthimbinga mboka haya kutha ombinga methigathano ngono haga kala taga wayiminwa mompungulilo ndjika .Oshoka ohwiisindanene ongushu yoshimaliwa shoka hashi kala sha tulwapo nayilwe woo iisindani.

Ompungulilo yoshimaliwa oyili yasimaneke omuntu nenge omusindani omunelago ngoka akutha ombinga methigathano noyuuluke nkene a sindana ongushu yiimaliwa omayovi omilongo mbali.

Ompungulilo ya Bank Windhoek oyili tayi kwashilipaleke nokulombwela aakuthimbinga nenge aapungili yomompungulilo moka kutya . Naya uve uugumbo nayo. Onkene ngele oyena sho yapumbwa naya talelepo oshitayi shopopepi nayo nenge ya dhengele konomola hayi kala ya gandjwa.

Ombelewa ndjoka yo pashigwana ota yi tseyithile aantu kutya ngele oyahala ekwatho otaya vulu oku ya dhengela ko nomola yawo yo mbaanga.

Ompungulilo yotango yopashigwana oyi li tayi tseyithile aantu opo yatule iiyenditho yawo megameno, opo uuna nande oshiyenditho osha mono okuya ko etoka pewa shimwe, itoo gandja nando oshimaliwa shasha.

Aantu oyendji oye li ya kutha ombinga miipindi, ano momalandithilo , mono taya landitha iinima ya yoolokathana. Yamwe otwaadha otaya landitha iizalomwa , yamwe otaya landitha wo iikulya. Iizalomwa ongaashi oohema, oohulukweya nuumbindja wo.

Ompungulilo yoshimaliwa sha-Bank Windhoek, otayi pandula Erastus Ngaruka, ngoka awayimine ehangano ndika opo a kale wo omukuthimbinga mehangano ndika.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyi li ya simana molwaashoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Ngaashi ngaa natse tatu longo mOshindonga ngeyi opo tu mone oshimaliwa tse twi ikwathele noolefa dhokosikola nokulanda wo natango iipumbiwa yetu yilwe.

Ompungulilo yoshimaliwa shoFNB otayi lombwele aakuthimbinga yawo ya ka ninge uukalata wawo uuluudhe, molwashoka ngoka e na okakalata okaluudhe ota ka isindanena omayakulo gamwe ngoka ta ka pewa, opo a ka kale a nyanyukwa pamwe naakwanezimo ye.

Aantu oyendji kehe gumwe ota lalakanene egumbo lye li kale tali monika nawa, li na iipundi niitaafula mbyono ya hongwa miiti. Ohashi ikwatelele kongushu yoshimaliwa ndji wu na mondjato nenge omwaalu goshimaliwa shi wu na mondjato, opo wu lande mbyoka to lalakanene.

Ehangano lyoSME olili lya tumu nenge lya pewa oshimaliwa okuza koStandard Bank lya pewa oondola omiliona nomauvi omathele gatano konima yoomvula ndatu opo ya vule oku ikwatha nashoka ya pumbwa.

Aantu oyendji oha yayi komahala go mangeshefelo opo ye kiilandele iinima yawo ko mbiliha. Oshoka ko mahala go mangeshefelo ohakukala iinima yina ombiliha.

Momagumbo ogendji omuna iipundi yopashinanena ndjoka hayi ithanwa omatyofa. Ohayi monikitha nawa momagumbo molwaashoka uuna megumbo mweya aayenda, oko hayeya kondunda hoka eta ya kuutumba, pokati ohapukala puna okaatafula kokutula iikulya niikunwa.

Iimaliwa oyi li yi na oshilonga monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka ngele gumwe ke na oshimaliwa, iha kala e na ombili. Ano nombinzi ya londa otayi vulu oku mukwatela poshimaliwa shoka keena. Onkene natu simaneke tu kambadhale okunyangadhala opo tu kale tu na oshimaliwa.

Ompungulilo nenge ombaanga yotango yopashigwana, oyili tayi lombwele aantu kusha, oto vulu okuya nenge oku ninga shoka wa hala oku putila komalungula, to longitha ongodhi yoye ndjoka yopeke, ano to tumu oshimaliwa nenge wu nane nongodhi yoye mwene inoya kompungulilo kokwene.

Aantu oyendji oyeli ya hogolola oongeshefa molwashoka oongeshefa odhili ta mangulula notadhi monitha aantu iilonga, molwashoka otaya kutu aantu yamwe ya kale taya kwathele meni uuna aantu yeya oku kongasha otaye ya pukulula mbala.

Ompungililo yiimaliwa ya Venduka oyili tayi gandja omagano ga opala kwaamboka taya kakutha ombinga ano opo ya katyapule evalo lyomukulili naakwanezimo yawo yu uvite ombili.

Aantu oyendji ohaya landitha iihape ya wo opo ya vule okwii monenamo iimaliwa ya wo . Ohaya landithile iinima yawo pomatala mpoka hapu kala aantu oyendji haya landa .

Oositola dhimwe odhili hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Ngaashi ositola yo AVO oyili hayi landitha oongodhi. Nenge oto vulu oku popya nayo, yo taye ku ningile nenge yeku pe ongodhi kombiliha.

Aantu oyendji oye li ya kutha ombinga mompungulilo yotango yopashigwana mono omo haya pungula iiyemo yawo opo wo nande opethimbo omuntu a pumbwasha shomeendelelo ota vulu okukakuthako iiyemo ndele e te yi longitha.

Pomahala ogendji giipindi ohapu kala tapu monika nawa lela molwaashoka ohapu kala pwa yela, niipindi ohayi kala ya pakelwa melanduthano ano opo yi vule oku nana aataleli yo ye ye ya lande shoka ya hala oku landa esiku ndyoka.

Nedbank okuli hakutha omjjnga momaudhano gayoolokathana mono hakutha ombinga muudhank nande owoku hinga oombasikela. Ano kehe gumwe otiindilwa opo a kuthe ombinga oshoka otekiisindanena shoka shili po shomunelago omusindani.

Aantu oyendji oyeli ya simaneke omahala gomalandithilo nenge pomahala mpoka hapu kala pena iipindi. Ohaayi ko nee etaya ka tala ngele oya panda ko nande osha iipindi yontumba yo ya lande wo.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu keshe, molwashoka ngele gumwe kena iimaliwa, ombili kuye ohayi kanapo ye ohakala afa agwagwana molwashoka kena oshimaliwa, ngashi ngaa nando oshitatu ningi moshindonga ngeyi, aantu ohaya kala yahala okufutwa opo yamanguluke.

Ompungulilo yoshimaliwa oBank Windhoek oyili tovulu okulanda osheenditho shoye ano ohauto yoye, tolanda tofutuko e tokala hofutuko komwedhi, onkene ino enda kolupadhi inda nenanena wuka kuthe nenge wuka ninge euvathano nompungulilo ndjika.

Ompungululilo yoshimaliwa yoStandard Bank oyili hayi kutha ombinga momathigathano mono omusindani omunelago hiiyadha tiisindanene ongushu yoshimaliwa shontumba, opo aka tyapule pamwe neezimo lye.

Iilongo oyindji oyili yina iimaliwa yayo kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho noshimaliwa shoshilongo shono oshina ongushu ya yooloka kongushu yoshilongo oshikwawo , onkene aantu oya simaneka oku longitha iimaliwa yoshilongo shawo .

Iilongo oyindji oyina oshimaliwa shayo, noshimaliwa kehe shoshilongo oshina ongushu ya yoolokathana ngaashi iimaliwa yaEuro oyina ongushu yi vule yaBritish pound.

Aantu oyendji, oyeli ha ya hongo iipundi niitafula, e ta yeyi landitha po. Aantu oha ye yi landa nee, e taa yi tula momagumbo gawo, ano moondunda dhono dhomuuhalelo mono hamu uhalwa, opo yi monikithemo nawa unene nge ota mu ya aahenda.

Ompungulilo yoshimaliwa yo-Standard Bank otayi kwashilipaleke nokulondodha aantu opo yakale ye li uupathi ngele tashiya kwaamboka taya keengelele ano oombudhi. Inayagandja omauyelele goompungulilo dhawo nenge guukalata komuntu kehe te yapula.

Aantu oyendji oyeli yakutha ehogololo opo ya vule okulinga no pungulilo ya bank windhoek . Oto vuku okumona ondjambi yoye yontumba ngoye toka tyapula pamwe naa kwanegumbo yoye nayimwe woo to ka pungula ishewe.

Ompungulilo yoshimaliwa shaNedbank oyili yapandula sho, nokutula kumwe uukumwe naAVO, opo yagandje oshimaliwa shoka shoondola omiliyona nomayovi omilongo ntano komusindani.

Aantu oyendji oyeli haya hongo iitafula, iipundi nuuskopa miipilangi ano ohaya monomo iimaliwa una ya hongo ndele iinima taye yi landithapo. Iimaliwa mbyono ohaye ki ikwatha oku landa oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Ompungulilo yoshimaliwa shoStandard Bank oyili hayi kutha ombinga momathigathano gayooloka , mono hayi lombwele aantu wo opo yakuthe ombinga oshoka omusindani omunelago oha pewa ondjambi yontumba opo anyanyudhwe.

Opungulilo yoshimaliwa ndjono hayi ithanwa takuti oBank Windhoek oyili hayi ende nomahala uuna one lalakano yi ete omayambidhidho nenge omakwatho popepi naakuthimbinga yawo molwashoka yamwe oyeli kokule nondoolopa.

Momahala ogendji nenge moombelelwa odhindji omuli hamu adhika iipundi mbyoka hayi ithanwa yoshinanena ano omatyofa, ohayi kala ne yili momalwaala gayoolokatana mpoka gamwe to gadha geli molwaala lutokele niitafula yawo mbi yili pokati iitokele na yilwe wo.

Omahala ogendji ngaashi goombelewa nenge gomavululukilo. Ogeli haga adhika iipundi yahongwa miipilangi. Ohayi kala nee kehe poshitaafula opuna iipundi yapo opo aantu ya vule oku kala ya kuutumbe etaya kundathana.

Oompungililo yoshimaliwa yombaanga yaVenduka oyili tayitsu aantu omikumo opoyakuthe ombinga nenge yatameke okupungulila mompungulilo ndjika, moolwaashoka otovulu kunana nenge okupungula oshimaliwa nokashina hoka kawo kokondje, itoyi we mompungulilo momwene meni.

Iimaliwa oyili ya simana unene, nakehe oshilongo, oshili shina iimaliwa yasho, ngaashi oshilongo shAaChina oshina iimaliwa yasho yomafo, yina omalwaala ga yoolokathana.

Ompungulilo yo Standard Bank oyili tayi lombwele aantu opo ya thaaneke, ya kuthe ombinga methigathano yo ya vule oku isindanena iisindanenwa mbyoka ya tulwa po omwaalu goshimaliwa.

Iimaliwa oyi na oshilonga monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka gumwe ngele kena oshimaliwa oha kala owala a geya ano ombili puye ohayi zi po molwaashoka kenasha shoka tashi vulu okukandula po omaudhigu ge ngoka e na monkalamwenyo ano oshimaliwa osha simana unene.

Oongeshefa odhindji odhili hadhi landitha iinima ya yolokathana onkene olundji moositola oto adha mo oomeme oyendji oshoka ohamu kala muna oondjato dhoomeme, iikutu yoomeme noongaku wo.

Aantu oyendji oyeli haya longitha omashina goshinanena uuna taya pungula nenge taya longitha shilwe. Onkene iilonga yopaife oyili ya ninga iipu molwashoka opuna omashina ngoka haga longithwa opo aantu ya vule oku imonena iilonga nenge iiyemo.

Aantu yamwe oye li haya landitha iinima ya yoolokathana ano taya ningi oongeshefa opo ya vule okumona uuhupilo mono yamwe haya landitha iikulya, yamwe oha ya landitha iizalomwa opo ya vule okumonamo iiyemo.

Oto vulu okwiilandela uusikopa woye uuwanawa no sho woo iipundi, niitafula noo mbete kombiliha.

O bank windhoek ota yi gandja oshimaliwa kaantu opo ya vule oku totapo oongeshefa dhawo. Ngoye shaampa nee wa ningi okamaliwa okendji ngoye to shi galulile ombaanga opo yi vule yi kwathele aantu yalwe.

Ompungulilo yoshimaliwa ano ombaanga yavenduka oyili tayi lombwele aantu yi ikaleke kokule naambono aakengeleledhi ,oshoka oyeli taya nduluka iinima tayi elekele iinima ngaashi yombaanga yaVenduka.

Ompungulilo yoBank Windhoek oyi li ye shiningila oshipu mongaashingeyi molwashoka uuna gumwe a hala nande okutumina omuntu oshimaliwa nenge okushipungula kompungulilo ye ota vulu owala okuya peshina ndyoka lyopondje lyompungulilo ndjoka e ta pungula iimaliwa ye.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka ngele gumwe okuna oshimaliwa nena oto vulu okuninga kehe shoka wuli todhiladhila nenge oto vulu okuninga aihe tovulu okuninga noshimaliwa , eto kandulapo oompumbwe dhoye ndhoka.

Aantu oyendji oye li haya opalekitha omagumbo gawo nenge haya monikitha omagumbo gawo , mono haya tula moondunda dhokuvulukilwa iipundi mewa nenge yahongwa miiti niitaafula yahongwa miipilangi wo.

Aantu oyendji oye li haya pungula nawa noku kwata omeya, molwaashoka omeya ogeli gasimana, na ngele omeya kage po naantu nawo itaya kala po osho woo iinamwenyo, onkene omeya naga kwatwe nawa.

Aantu oyeli yena enyanyu enene mboka yeli yakutha ombinga moompungulilo yaNedbank molwashoka omuna ayihe topumbwa nomakwathelo agehe genasha nokupungula iimaliwa oyeli tayegekupe nondjungu.

Ompungulilo yoshimaliwa shoStandard Bank oyili yayambeke omukuthimbinga ngoka iisindanene nenge apewa oshimaliwa shika, ano oya gandja oshimaliwa kehangano lyoSBN Hockey shoondola omayovi omathele gahamano.

Aanunongo oyeli haya hongo iipundi niitafula, oshowo uusikopa woku tenteka iinima. Mbyono ayihe ohayi vulu oku hongwa momiiti. Ohayi hongo nee ndele tayi tula momagumbo nenge moondundu dhiilonga yayo moka haya longele.

Moondunda odhindji dhoku thuwila nenge dhoku lala aantu oyeli yena mo oombete ndhono dha longwa miipilangi, ano iipilangi oshinima shoka sha simana, oshoka ohamu hongwa iipundi, oombete oshowo iitaafula.

Mongashingeyi, oshi li sha ninga oshipu kaayaluli nenge kaalongi yomeempungulilo dhiimaliwa, molwashoka ope na uushina woku yaula iimaliwa yomafo. Ano iimaliwa oha yi tentekwa ko owala kombanda, ko okashina take ku pe omwaalu kutya ingapi kumwe ayihe.

Iilongo oyindji, nenge oshilongo kehe oshi li shina iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Onkene oshilongo kehe, iimaliwa yasho oyi li yina ongushu ya yooloka kongushu yiimaliwa yokoshilongo oshikwawo. Aantu oye li ya simaneka iimaliwa yoshilongo shawo.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjono yombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyithile nokulondodha, nokulombwela aantu opo ya kwashilipaleke aakwanezimo yawo, uuna ngele ya hulitha otaya vulu oku mona ko uuwanawa kompungulilo ndjika.

Aantu oyendji oyeli haya kaleke mbyoka ya hongwa miipilangi nenge miiti molwaashoka piitundi opo hapu kuutumbwa piitaafula taya lilepo.

Aantu oyendji oyeli ya nyanyukwa mokukutha ombinga momathigathano ngono haga kala geli mompungulilo yabank Windhoek ano ngele owa ningi omusindani omunelago ohuulikwa nee nomwaalu ngoka wiisindanena.

Aantu oyendji oyeli yakutha ehangano ndoka lyompungulilo yoshimaliwa hali ithanwa Bank widhoek molwaashoka olina omakwatho nomayambidhisho goshimaliwa ogendji onkene nena inda poshitayi ahili popepi nangoye eto kaninga okakalata kompungulilo ndjoka.

Aantu oyendji ohaayi komahala giipindi nenge goongeshefa opo yakatale shoka yeshi panda nuuna, nuuna yeshi panda ohaalombwele aalandithi yeshi pewe yo taagandja iimaliwa ya zemo nasho.

Ompungulilo yaBank Windhoek oyili tayi keenda pomahala nomahala, opo yeete omakwatho kaakuthimbinga nenge kaapunguli yomompungulilo ndjoko, opo kaaya keende iinano iile. Ngele owuna nenge wahala okutota epandja lyoye nenge okukonga okakalata kompungulilo ndjika, hedha popepi nayo.

Aantu oyendji oyeli haya hongo iipundi niitafula miipilangi, mono hayi tulwa momagumbo opo yi monikithe nawa omagumbo gawo. Ohashi ikwatelele nee koshimaliwa omuntu sho ena opo avule okulanda mbyoka ye tavulu oku gwanitha.

Pomahala giipindi, omahala goongeshefelo, aantu oyendji oye liko haya falako omangeshefelo gawo ngaashi, iilikolomwa mbyono hayi zi momapya ngaashi, oomboga, iilyaalyaaka nayilwe woo oyindji.

Ompungulilo yoshimaliwa yaNEDBANK oyili tayi kwashilipaleke aantu kutya oto vulu okulanda ohauto nombaanga yoNEDBANK ano to kala futu nando okomwedhi kehe manga wuna owala ohauto yoye onkene longitha ompungulilo ndjika nena opo wu vule oku imonena ohauto yondjodhi yoye.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, naantu oyeli ya simaneka iimaliwa yomoshilongo shawo, molwaashoka iimaliwa yimwe oyina ongushu yi vule iimaliwa yilwe, onkene oshimaliwa oshina oshilonga monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohashi kwathele oompumbwe adhihe.

Mombelewa odhindji nenge nditye momagumbo ongendji omuli hamwadhika iipundi yoshinanena ano mbyono hayithanwa takuti omatyofa, ohayi kala ne pokati puna oka tafula kafa nande iipundi nenge kelipo nga kena olwala lwilile, oshoka una aantu yakutumba poka tafula oyena okukala taya tetekepo shoka tayali nenge shoka tayanu.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oyi li ya simana oshoka ohayi kandulapo omikundu odhindji. Uuna wa pumbwa oompumbwe dhomegumbo ihe owuna oshimaliwa oto vulu okuya koositola eto ka landa shoka ngoye mwene wu li wa hala oku landa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ngashi oshilongo shaTanzania oshina iimaliwa yasho yili momalwaala gayoolokathana shina oondola omathele gatano geli molwalwa oluzizi, oondola eyovi lili molwaala olumbulawu noondola omayovi gaali luli molwaalwa olutiligane.

Ompungulilo yoshimaliwa shoFnb oyili tayi lombwele aantu opo yakale taya kutha ombinga momathigathano.

Ompungulilo yoshimaliwa Nedbank oyili hayi gandja nenge tayi gandja oshimaliwa shoondjo kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo ndele ka ye nasha oshimaliwa sho kwiifutila opo ya vule oku mana omailongo gawo yo ya adhe oondjodhi dhawo dhoka yeli ya hala oku kaninga mo nakwiiwa.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka. Osho wo oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Mono iimaliwa yimwe yomafo nayimwe iikukutu. Yomafo nee oyina omalwaala ga yooloka ngaashi wo yimwe yili iimbulawu, iitiligane, iizizi nayilwe wo.

Iimaliwa kehe nenge oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ngaashi wo natango oshilongo shono shina iimaliwa yasho yoondola omilongo ntano dha Euro .Iimaliwa mbino omuntu oheyi longitha ne opo ikwathe.

Aantu oyendji oye li yakutha ombinga momalandithilo nenge moongeshefa, opo yalandithe iizalomwa ngaashi oongaku, oohema, oombulukweya, nayilwe wo oyindji.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka ngele gumwe keyina oha kala uuvite nayi noonkondo. Hakala keeli nomenyanyu ano natu longeni iimaliwa yetwenii mOshindonga muka opo tu moneni iizemo yetweni tu kale twanyanyukwa.

Uuna gumwe tazi moshilongo she tayi koshilongo oshikwawo onawa akale eshi iiyemo yokoshilongo hoka. Ye akale eshi kutya oshilongo shono ohashi longitha iimaliwa yoludhi luni. Onkene oha pumbwa nee oku shendja iimaliwa yomoshilongo she teyi shendjele ku yomoshilongo shoka uuka.

Aantu oyendji oyeli yasimaneke iimaliwa molwashoka iimaliwa oyina oshilonga monkalamwenyo yomuntu kehe. Otundji nenge oyendji oyeli haya kongo iilonga opo yamone iimaliwa yavule oku ikwatha noku landa oompumbwe dhawo.

Pomahala goongeshefa, aantu oyendji oye li ya ningi oongeshefa dhawo, nenge muundunda wumwe omu li hamu landithwa iinima ya yoolokathana yafa ngaashi iizalomwa, oongaku, oondjato wo dhoomeme dhopeke naandhono wo hadhi humbatelwa iikutu.

Ompungulilo yoshimaliwa shombaanga yoFNB, oyili tayi lombwele aantu opo yakuthe ombinga moshimaliwa shono shili po shomayovi gatano, opo yavule okwiisindanena kositola ndjoko yoNictus.

Ompungulilo yaBank Windhoek oyili tayi lombwele noku halela aantu omayambeko opo yaka dhaneko evalo lyomukulili pamwe naanegumbo yawo, naakwanezimo wo yawo natango yeye te na ombili nenyanyu, yo oye na wo iiyemo opo ya vule oku konga shoka ya hala momasiku moka.

Ompungulilo yoshimaliwa yoBank Windhoek oyi li tayi kwashilipaleke nokulombwela aakuthimbinga yawo kutya otaya vulu oku ya omalweendo kehe ngoka yo ye li ya hala nenge taya dhiladhila. Ngele ye na okakalata kompungulilo ndjika oya manguluka.

Ompungulilo yoshimaliwa yo Bank Windhoek oyili tayi ka enda opo yi gandje omakwatho gayo, ye ga ete popepi naakuthimbinga yawo. Opo wo na yamwe mboka ya hala okutotapo oombanga nenge omapandja gawo, mompungulilo ndjika, shi kale oshipu kuyo, oshoka aalongi yo mompungululi mono oyeya popepi nayo.

Aantu oyendji ohaya yi komahala gomangeshefelo yaka tale shoka shi liko yeshi panda mesiku ndyoka. Ngele okwa mono ko sha eshipanda ohayi peshina teshipe omulandithi tafutu eteshi pewa azemo nasho mositola moka.

Aantu oye li nenge ndi tye iilongo oyi li yi na iimaliwa ya yoolokathana nongushu yiimaliwa oyi li ya yoolokathana, mpono iilongo yimwe ngaashi oshilongo shaUS oshimaliwa shasho oshivule shaSingapore.

Oshi li ondjodhi komuntu kehe ngono e na egumbo nenge e na olukalwa okukala e na egumbo li na iipundi mbyono aantu haya kuutumba, ano ohashi ikwatelele nduno koshimaliwa shoka omuntu e na mondjato, opo a lande shoka tashi mu opalele.

Iimaliwa yomafo oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ano kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho nenge nditye iimaliwa yayo. Iimaliwa yomafo oyili hayi kandula po oompumbwe dhetu dha kehe esiku, ongele oku landa iikulya momagumbo oshowo iizalomwa.

Aantu otuna iipewa yayoloka thana pono yamwe yena iipewa yokonyala ano yokwetapo nenge yokundulukapo iipundi, iitafula, Oombete, uusikopa mbono waningwa mipilangi.

Ompungululo yombaanga yo bank Windhoek oyili tayi lombwele aakuthimbinga nenge aapunguli yamo kutya iinima oyina omauwanawa ogendji ngono ga nunimwa aakuthimbinga shampa owala omuntu ena okakalata.

Mongaashingeyi oshili sha ninga oshipu kaantu ngele tashiya poku yalula iimaliwa, molwaashono aantu paife ohaya longitha okashina hono aantu haya tentekeko owala iimaliwa okashina taka yalula, taka gandja omwaalu kutya iimaliwa ingapi.

Aantu oyena omawunongo ogendji mpono puna yamwe yena omawunongo gopeke ano ta vulu oku honga oshinima okuza moshipilangi ngaashi nee ta hongomo nande uuskopa woku pungulila nenge woku longithwa megumbo.

Ompungulilo yotango yopashigwana oyili hayi kutha ombinga momaudhano ga yoolokathana ngaashi omaudhano getanga lyokoompadhi mono ongundu ndjoka yiisindanene nenge ya thigipo oonkwawo hayi pewa shoka sha longekidhwa opo yi nyanyudhwe.

Aantu yamwe nenge ndi tye aantu oyendji oye li ye na uunongo wokuninga iipundi niitaafula , mbyono taye yi hongo miipilangi. Ohaya vulu okumona mo iiyemo ngele ye yi landitha po.

Aantu oyendji oyeli ya opalekitha omagumbo gawo nenge ndi tye omalukalwa gawo nuusikopa mbono wa ningwa miipilangi. Uusikopa mboka yamwe oye wu tula nenge oyewu kwatele uumeno okukaleka owala hawu tekelwa ashike ihawu kunwa oshowo uunima nenge ndi tye uukopi oshowo nuuyaha.

Aantu oyendji oye li ha ya ende iilongo niilongo, taya zi moshilongo shawo taya yi moshilongo oshikwawo, onkene ngele gumwe ota zi moshilongo shimwe tayi koshikwawo, oha pumbwa ashendje le iimaliwa yomoshilongo shawo teyi shendjele moshilongo shoka ye tayi ano ta shendje opo akale ena oshimaliwa sho moshilongo sho.

Aantu oye li yena uunongo wa yoolokathana ,ope na yamwe yena uunongo wopomake mbono haya ningi nenge haya ndulika iipundi niitaafula mbyono ya longwa miipilangi ano tayi monika nawa iyelela yili moma ludhi ga yoolokathana.

Ombaanga ndjono haku tiwa Ostandard Bank oyi li wo natango tayi kupe oshimaliwa shomukuli ngoye etoya wushi shune po nale nenge taye kupe ekwashilipaleko lyoshali ndono to kwashilipaleke aapambele yoye.

Oshimaliwa shono haku ti oodolla omilongo ndatu dhaNamibia odho dhi li dha thaanekwa aaleli nenge oopelesitende ye li yatatu yaalumentu mbono ya lela oshilongo shaNamibia.

Oshili oshiwanawa noonkondo uuna gumwe amono okathilinga ke nenge oshimaliwa , opo aka kandulepo oompumbwe dhe ndhoka ena . Ongele tolanda oompumbwe dhomagumbo nenge iizalomwa yokolutu.

Ombanga yaVenduka otayi tu lombwele nokutya oto vulu okulanda nokakalata koye tolanda nande omositola ,tolanda oowili tolanda kehe shimwe shoka wuli topumbwa nokakalata koye ngoye mwene.

Oongeshefa odhindji odho dhili hashi yambidhidha aantu molwaashoka ohadhi landitha iipumbiwa ya kehe esiku, dhono dhili hadhi landitha iipumbiwa ngaashi oothewa dhokuyoga nodhokwiiyoga oshowo omagadhi gwoludhi kehe.

Iimaliwa oya simana l, molwashoka ohayi tu kwathele nenge ohayi kandula po oompumbwe dhaantu oyendji nenge ndi tye dhomuntu kehe ,molwashoka omuntu ngele oku na oshimaliwa nena noompumbwe dhe ota vulu okudhi kandula po.

Aantu oyendji oyeli yahongo iipilangi momiti eta yeyi kukutike nuuna ya kukuta oyeli haya hongomo iinima ya yoolokathana mono yamwe haya hongomo iipundi nosho wo iitaafula yomoombelewa

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li tayi lombwele aantu ya kuthe ombinga methigathano nenge muudhano wontumba mbono tawu ti kutya oto tumu owala eyakulo lyoye konomola ndjoka ya gandjwa e to i sindanene oshimaliwa shoodola eyovi.

Omuntu kehe ena egumbo okuli ena ondjodhi nenditye ena ehalo, opo eye avule okopaleka nenge okumonikitha egumbo lye nawa, andola atulemo oosikopa dhokupungulila nokukwatela oshowo iipundi niitafula.

Momahala gomalandithilo omo mu li hamu kala mwa yela notamu monika nawa uunene. Uuna mwa yela naalandi wo otaya nanwa, opo yeye ya lande ompumbwe dhawo momahala moka.

Ombaanga yoNEDBANK oyi li tayi tu lombwele kutya otatu vulu tuka ninge omafutilo getu mompungulilo yawo ndjono yi li moSam Nuuyoma mepandaanda lyaSam Nuuyoma.

Ompungulilo yotango yopashigwana oyi li tayi lombwele aakuthimbinga nenge aapunguli yo muyo kutya oto vulu owala kuyi longitha to longitha ongodhi yoye yopeke nenge okuya kuyoyene mpono to longitha owala ongodhi.

Ompungulilo yetu yaVenduka oyi li tayi tulombwele kutya oto vulu okwiisindanena ongodhi yo peke ndjono ethigathano ta li kutha ombinga sigo omomasiku omilongo ndatu gaSepetemba omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Iimaliwa yomafo oyo yili iimaliwa iipu okuyalula nenge okulongitha, molwaashoka kayi na ondjila onde ngaashi iimaliwa iikukutu mbyono hayi pula ishewe oku yoololwa mo.

Ompungulilo yostandard bank oyili tai yseyithile aantu kutya oyina omalandithilo/omangeshefelo ngono taga hulu mo16 gAuguste 2025.

Ompungulilo yoWest bank oyili tayi lombwele aantu notayi kwashilipaleke aantu opo yadhengele kongodhi ndjoka ya tulwapo yavuke okumona ombiliha ndjoka yatukwapo nenge ekulukitho lyatulwapo kombinga yiiyenditho.

Iimaliwa oyili oyo ya simana monkalamweno yomuntu kehe molwaashoka ngele gumwe keyina ota kala eli mompumbwe onene, ashike ngele iimaliwa owu yina ngawo noompumbwe dhoye adhihe oto vuku kudhi kandulapo noshimaliwa shoka.

Aantu oyendji ohaya yi koositola hono haku adhika oompumbwe dhetu ndhoka tse hatu kala twa pumbwa. Yamwe ohaya yi moositola dhiikulya oshowo yamwe ohaya yi moositola dhiikutu ta ya kongo oompumbwe dhawo.

Ompungulilo yetu yotango yopashigwana oyi li tayi tu lombwele kutya ekopi lyoku yenyekela omeya oli li lya gwa pevi ondando, ndono kwali lina $719.00 ashike mopaife olina $599.00

Ompungulilo yetu yoBank Windhoek oyi li natango tayi tu lombwele kutya oto vulu okusiikilila kehe shimwe shoka ngoye wu na megumbo lyoye, opo nando owe shi kanitha oto vulu ku ka mona ko ngaa uumaliwa uushona nenge shi futilwe po.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, mpono iilongo yimwe yi na iimaliwa ya thanekwa aapelesitende yawo nenge kwa thanekwa iinamwenyo osho wo iimaliwa yomafo mbyono yimwe eyovi limwe nenge omayovi ge vule po.

Ombanga yotango yopashigwana oyili hayi tupe omakwatho ogendji omaludhi gayoolokathana ongele omokupungula oshimaliwa, ongele omokulanda nenge mokusiikilila yimwe yomiinima yetu mono hayi kala yatulapo onomola yawo mpono haya kongwa.

Ompungililo yaVenduka oyili tayi tu kwashilipaleke kutya o hayi vulu oku enda yi ete omakwathelo ga yo kaakuthi mbinga nenge kaapunguli yawo mbono ha ya vulu okuya pomahala gi ili nogi opo yatseyithile aantu omawuwanawa ngoka geli mo mpungulilo yawo.

Oopungulilo yiimaliwa yoNedBank oyili tayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu kutya otaavulu okulongitha ongodhi yawo yopeke okulongitha nenge okukwatakanitha nopungulilo yawo nenge okunana iimaliwa yawo.

Iimaliwa oyi li momalupe ga yoolokathana osho wo oyi li pamalwaala ga yoolokathana , yo wo natango oyi li ya thaanekwa omathano ga yoolokathana.

Ehangano lyoHollard olyili tali kwashilipaleke nokulombwela aantu opo yakuthe ombinga mehangano ndika okutulamo nokupungulamo iimaliwa yawo oshoka okufuta okupuelela.

Oshili ondjodhi nehalo lyomuntu kehe ngono ena egumbo , okukaleka egumbo lye lyina iipundi oshowoo iitaafula. Ashike ohashi ikwatelele mondjato nenge koshimaliwa shoka gumwe ena opo alande iinima mbyoka.

Moombaanga nenge mo hala goombelewa oha mu monika nawa oshoka omuna uusikopa mboka aantu ya honga miipilangi momikalo dha yoolokathana.

Ompungililo yotango yopadhigwana oyi li tayi lombwele aantu kutya o hayi kutha ombinga momathigathano agehe nenge tutye mo mathigathano ogendji. Omuntu ngoka e na okakalata na ye woo otavulu oku kutha ombinga.

Aantu otaya lombwelwa kompungulilo yaStandard Bank ya kale ye li uupathi nenge ya kotoka, uuna ya mono omatumwalaka gopangodhi kaya kale owala taya gandja omauyelele agehe, oshoka yamwe mbono oombudhi.

Aantu oyendji oyeli ya mono oshimaliwa etaya toto po oongeshefa dhawo opo natango shiningile aantu nenge aalandi oshipu kaye ende iinano nenge kaya ye kokule ashike ye ye owala ya lande puyo mpoka.

Ompungulilo yo tango yo pashigwana oyili tayi lombwele aantu kutya uuna gumwe a hala oku tota ongeshefa ye, omoungulilo ndjika otayi vulu oku mu watela, mpono puna onomola yongodhi nenge yena onomola yongodhi hono haya vulu oku monika.

Ombaanga yoNedbank oyili tayi tu kunkilile, tukale tuli uupathi, nenge tukale twa penduka po ngele tashiya kaakengeleledhi mbono haya dhengele aantu oongodhi, taya pula aantu uuyelele wombaanga, opo kaatu wu gandje molwaashoka otatu adha iimaliwa yetu yakuthwako.

Iimaliwa oyili ya shangwa kutya shino osho shilongo shini, shino oshi na wo natango omathano ga yooloka ngaashi nande oshimaliwa shombaanga yaTanzania osha thaanekwa omuntu komeho nokonima ekuma.

Ompungulilo yetu yoStandard bank ohayi kala yi na omathigathano gomaudhano gi ili no gi ili, mono aakuthimbinga mbono haa sindana, hapu kuthwa ye li yatatu mboka ya sindana tango, opo yi imonene omauwanawa nenge iimaliwa yawo yesindano.

Omahala ogendji oge li ga monikithwa nawa kiipundi osho kiitafula mbyono aanongo oyendji yo koonyala ya ningi okupitila nenge okuhonga okuza miipilangi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho onkene iimaliwa oyo yi li ehuku monkalamweyo yomu tu kehe. Molwashoka kehe koshilongo okuna iimaliwa na omuntu okwa pumbwa oshimaliwa opo a kandulepo oompumbwe dhe mokukalamweyo kwe.

Ompungulilo yetu yoNedbank otayi tu lombwele kutya aantu naya kuthe ombinga methigathano nenge momaudhano ge li po, osho wo naaye ye ki italele oohauto dhawo ndhono dhi li mongalashe ndjoka ya patuluka mOmuthiya.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, nangele gumwe tazi moshilongo she tayi koshilongo oshikwawo okwapumbwa oku shendjela iimaliwa yomoshilongo she, teyi shendjele moshilonga moka ye tayi opo aka kale amanguluka ngele talanda.

Mositola dhiikulya ohatu vulu oku monamo ayihe mbyoka twa pumbwa ngele tashiya koompumbwe dhomomagumbo nenge moonkali dhetu dhesiku kehe. Ohatu vulu oku adhamo ngaashi onamunate noshowo oorosa.

Aantu yamwe molwa uunongo wawo mbono yena owundjii oya kambadhala yaninge mo omagumbo guumbwa miipilangi osho woo yaningemo yilwe mbyoka tayi vulika.

Iipundu mboka niitafula oyili hayi monikitha nawa pomahala . Molwashoka ohayi kala yili momalupe omawanawa uunene yo tayi adhima omalwalwa omawanawa. Onkene ilandela iipundi niitafula yoye yaningwa miipilangi.

Oku kala wuna oshimaliwa Osho shimwe hatutala onga omayambeko molwashoka gumwe ngele otayi koshilongo shimwe otavulu okushendja oshimaliwa shomoshilongo shoka tayi etakala amanguluka uuna ahala okulanda

Ombaanga yoNedbank oya niingila aayakulwa yawo oshipu, sho ye eta po omashina gokunana nokupungula iimaliwa pondje yombaanga. Ngashingeyi aayakulwa inaya pumbwa we okukaya momikweyo omileeleka meni lyombaanga opo ya mone omayakulo.

Ompungulilo yobank Windhoek otayi ku kwashilipaleke wu kalekepo ombili yoye nohole yokomutima, shinasha noku kwashilipalekà shoka wuna megumbo opo uuna sha kuthwa po oto vulu okushi pewa.

Ompungulilo yaVenduka oyi li tayi lombwele aakuthimbinga nenge aantu ya kuthe ombinga momathigathano gawo, molwaashoka aantu oha ya vulu oku isindanena nande iinima ya yoolokathana.

Ombaanga yobank Windhoek otayi pandula nokugandja omahaleloyambeko komu kuthimbinga nomusindani omunelago gwedhina Fransina Ashingola ngono iisindanene oondola dhaNamibia 2500.00.

Ompungulilo yetu yombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tu lombwele kutya eshina lyokuyoga ondando yalyo oya gwa pevi noonkondo, onkene aantu naa ye ye keli hakane po.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi lombwele aantu kutya paife omuntu oto vulu okulongitha owala ombaanga yoye nenge okuya kepandja lyopampugulilo lyoye topile mongodhi yoye yopeke ongele oto vulu okutuma nenge okunana oshimaliwa.

Ompungulilo yoBank Windhoek otayi lombwele aantu ya kuthe ombinga mokupungula iimaliwa yawo, molwashoka uuna wa pungula oshimaliwa otoshi adha sha koka itoshi adha ponkatu ndjoka we shi tulile ko.

Aantu oyendji nenge nditye aanangeshefa oyena oongeshefa dhawo pomahala gomangeshefelo. Mpono olundji pomahala gomangeshefelo hapukala pwayela po otapu monika nawa tapu nana aalandi.

O FNB ompungulilo yetu yotango Ndjono tayi pandula omukuthimbinga nenge omusindani gwoshiwike Andreas Benson sho ali akutha ombinga

Oositola dhoma landithilo odhili hadhi pandulwa unene, molwashoka oha dhilanditha iilandithomwa mbyono aantu yeli yapumbwa esiku kehe. Ngeshi nande gumwe okuna okaana ndee kena omilambo onkene otavulu okuya positola mpoka etalanda omilambo dhokaana ke.

Ompungulilo yaStandard Bank otayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu ya kuthe ombinga yo ya tote uukalata wawo wompungulilo ndjoka, oshoka otawu kwathele notayi kwathele miinima oyindji.

Aaniilonga yomompungulilo yotango yopashigwana, otaya ka kutha omasiku nenge oyena mo omasiku, mono taya ka kala yeli pomahala gontumba. Okugandja omauyelele ga yoolokathana kaantu ya yoolokathana, nenge wuya dhengele koongodhi dhawo dhopeke okumona uuyelele mbuka.

Oositola odhindji ohadhi landitha iikutu . Mbyono yili pamaludhi ga yooloka. Ngaashi oombulukweya, ohema, oondjato nosho tuu . Aantu oko nee haya yi ye kiimonene oompumbwe dhawo.

Ombaanga yo NET Bank otayi kwashilipaleke aantu kutya. Opwa patululwa ongeshefa yomalanditho ndjono yili tayi momika . Pomahala ga yoolokathana ano momasiku omilongo mbali sigo omilongo mbali nalimwe ga Juli.

Aantu oyendji oyeli haya yi komahala ngoka gomalandithilo opo yakavulw yakakandulepo oompumbwe mukeheshimwr ssjoka yeli taapumbwa molwashoka moositola moka otovulu okwaadhamo oompumbwe dhoye omuntu topumbwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyili ta yi kwashilipaleke no ta yi wayimine uudhano womathigathano unene tuu mboka woku matuka noku yoga mbono ta wu kakutha ombinga kehala ndoka haku tiwa oko Olympia.

Oshi li sha ningila aantu oshipu paife, molwashoka aantu monale okwali ha ya yalula iimaliwa peke, ashike mopaife aantu ohaya longitha owala okashina, hono omuntu ho tula mo owala iimaliwa ko ta ke kupe omwaalu kutya owa tulamo ingapi, shi vulithe okuyalula peke ngoye mwene.

Omahala ogendji gwokulandithila ogeli taga monika nawa unene, mono yamwe haya landitha oompumbwe nenge nditye iinima ya yoolokathana mbyono aantu yeli ya pumbwa esiku kehe ongaashi nee nande iikulya yomegumbo nayilwe.

Iimiwa oyo yi li ya simana moku kalamwenyo kwetu akuhe, nongele oshimaliwa kushina, Kuna shi to kandulithapo oompumbwe dhoye. Oshimaliwa oshina oshilonga, monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka oha shi kandulapo oompumbwe dhetu adhihe.

Aantu oyendjj uuna ya mono okamaliwa nenge oshimaliwa ohaya yi koositola opo yeki imonene Nenge ya kalande oompumbwe dhawo pmono muna iikutu ngaashi oombidja noombulukweya

Momagumbo ogendji nenge ndiye momahala ogendji aantu oyeli ya tulamo iipundi yopa shinanena mbyono hayi kala pokati pena oka taafula. Okataafula ohaka kala kalongwa nenge kalongwa miipilangi.

Pomahala gomalandithilo opo pelu hapu monika nawa unene. Molwashoka aalandi nayo oye hole pokuma pwa yela. Onkene ohapu kala pwa silwa oshimpwiyu ethimbo kehe. Omuntu oha vulu ne oku landa po iipumbiwa ye mbyono eli ta kongo nenge iinakugwanithwa.

Omathigathano ogendji ogeli pamaludhi ga yooloka thana yamwe ohaa ningi omathigathano goku tondoka koompadhi yoyamwe taatondoka yeli kuuthanguthangu hono omathigathano ngono athigipo yakwawo hekiisindanena shilwe.

Ompungulilombaanga yaVenduka oyo yili hayi halele aantu pethimbo lyomatango omanene, aantu ya kale ye na omasiku gayambekwa pamwe naakwanezimo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li tayi tu lombwele kutya aantu ngele ya kutha ombinga methigathano lyontumba, ndjoka lyi li po, lyuudhano ngaashi haku ti uudhano wokoompadhi nenge wokoonyala. Oto vulu okwii sindanena shoka sha tulwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana yo FNB . Otayi tu lombwele kutya natuye tuka pungule iimaliwa yetu tatu futu kondungu yoonyala. Mono tatu mono woo natango omawuwanawa gamwe ga gwedhwa po.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yoolokathana. Mpono pu na iimaliwa iikukutu osho wo iimaliwa yomafo. Ano iimaliwa iitukutuku oyo yi li wo hayi longithwa moompumbwe dha kehe esiku.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa FNB , oyili tayi kwashilipaleke aantu kutya oto vulu okwiimonena omukuli okuza kombaanga yawo. Oyili wo natango hayi kwathele aanangeshefa okuya pa etotopo nenge oshimaliwa shopetameko.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi lombwele aantu kutya kapuna iihohela nenge ofuto ndjono hayi futwa komwedhi , aawe ashike oto pungula owala kombiliha nokoshali.

Aantu oya kambadhala okuninga oofaalaama dhiikunino mono yamwe taya ilikolelemo omatama, uuna wam'ndesha oomboga dhuushimba, oonyanga, opo woo nayo yeye ysvule yedhi ninge omalandithilo, yo ya vule oku imonena mo iiyemo.

Aantu otwa valwa tu na uunongo wa yoolokathana oshowo omagano ga yoolokathana, aantu yamwe oyenl na omagano nuunongo woku lninga iipundi niitaafula. Ohaya kutha nee iipilangi e taya me mo iipundi oshowo iitaafula yomaludhi ga yoolokathana.

Ompungulilo yetu yotango yopashigwana oyili tayi londodha aantu, opo yi iyageke oku landa nenge oku longitha iimaliwa yawo momikalo inaayi longekidhwa, onkene naya longekidhe naya kale yeshi kutya otaya ka landa shike manga inaaya za mo nenge inaaya pehala mpoka.

Omagumbo ogendji ogeli taga monika nawa noonkondo ,molwaashoka moondunda dhawo dhokuuhala ohamu kala muna iipundi mbyono gumwe ngele avulwa nenge akuutumbeko eno shoka taningi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tu londodha nenge tayi tulombwele kutya, ino kutha onkatu ndjono ya nika oshiponga mpono totumu oshimaliwa shoye kongodhi nenge toyamukula oongodhi dhono ina dhiza kuyo koombanga dhawo.

Oongeshefa nenge momalandithilo ogendji omuli hamu monika oompumbwe dhesiku kehe, dhono aantu hatu pumbwa momagumbo ngaashi oomboloto na yilwe wo ya gwedhwa po, mbyono hayi tu kwatha opo tu mone oonkondo.

Ompungulilo yotango yopashigwana oyili tayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu oku yatsethila kutya okusikilila aantu okuli kwa simana nenge oku sikila shoka ya pumbwa oku sikilila nongele oya pumbwa omauyelele ogendji otaya vulu oku dhenga konomola ndjoka yo mauyelele.

Omuntu otovulu okweenda nenge okuzamo moshilongo toyi koshilongo shilwe, talongitha okakalata hono koku enda nako , okuya kiilongo niilongo onga emanguluko nenge epitiko lyokuya.

Omahala ogendji ogeli taga monika nawa unene molwashoka omuna uusikopa mbono wahongwa nowalongwa miipilangi, opo yakwatelemo nokupungula osho woo puna iipundi nuutafula ayihe mbyoka oya longwa miipilangi.

Omuntu oto vulu okutuma oshimaliwa inooya koompungulilo ndhi oonene, ano tolongitha owala ongodhi yoye yopeke, okutuma oshimaliwa nokushi galulilako, nenge wu dhengeleko opo wulombwele omilandu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tu lombwele kutya natuye tuka shangithe, nenge oyo yili tayi tupe uuyelele owundji mbono wuli wa gwana ngele tashiya po mashangitho, nenge pomasikililo gontumba, nenge gaakwanezimo yetu.

Momahala ogendji nenge momagumbo ogendji omuli muna iitafula niipundi. Iitafula niipundi momahala ogendji oyili ya hongwa miipilangi, onkee aanongo oya honga iipundi niitafula miipilangi

Ombanga yoFnb oyili tayi tseyithile aantu notayi lombwele aantu kutya otaya vulu okukwashilipaleke uule woomwedhi mbali ee taya imonene oshali shoolefa dhili mbali woo.

Omaudhano oga yoolokathana noonkondo opena uudhano wokatanga mbono tawu kakutha ombinga momasiku 20 gaSepetemba 2025. Twiisindanene kehe pongundu omayovi N$ 3500.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, niimaliwa kehe oyina ongushu yawo. Mpono tatu lombwelwa kutya oto vulu okulanda oshinima shontumba, miimaliwa yontumba, ashike sho to keshi landitha po, oto monoko iihohela yimwe ya gwedhwapo natango.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Mpono oshilongo kehe shi na iimaliwa yasho yomafo oshowo iikukutu. Nongele omuntu ota zimo moshilongo tayi koshilongo oshikwawo, oku na oku shendjela iimaliwa yomoshilongo she teyi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka ye ta yi.

Ompungulilo yetu yatango yopashigwana oyili tayi tulombwele kutya otovulu okukala wuna ekuthombinga, tokutha ombinga mompungulilo ndjika eto isindanene shoka wali ngoye inoshimona nenge inoshidhiladhila ngele nangoye oto vulu ngaa okushi sindana.

Ompungulilo yoNedbank oyili tayi kwashilipaleka na otayi lombwele aantu yakuthe ombinga nenge yakale taya kutha ombinga momathigathano, molwashoka otaya vulu okwiisindanena shoka hashi kala shatulwa po.

Aantu oyendji oye li ya pungula mompungulilo yaVenduka, molwashoka omu na omauwanawa ogendji yo ompungulo yaVenduka oyi li hayi kutha ombinga momaudhano ga yoolokathana. Yo oyi li tayi shi tseyithile aantu ya kuthe ombinga woo.

Aantu oyeli yeshi ningilwa oshipu oku pungula nenge oku yalula iimaliwa yawo, molwaashoka paife aantu longitha owala okashina hono omuntu ho tula mo owala iimaliwa, e ta ke ku pe omwaalu kutya owa tula mo shike.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana oyili tayi vulu oku kupa okatekete kokuya kondje yoshilongo nande okomafudho nenge oto ka talelapo ngaa. Mpono to vulu Kuya ethimbo kehe etoya wu galule oshimaliwa shawo nale.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tu lombwele kutya otovulu oku yi shangela oku pitila komapandja go pawungomba, oshowo tovulu oku pungula ngele wa tuminesha otovulu oku shi pungula ngoye mwene.

OBank Windhoek oyo yili tayi tulombwele kutya otayi taamba okakalata kehe unene ngaa shampa owala nenge otolanditha, tolanda nokakalata kombaanga mositola kehe yiikulya, nenge mositola kehe ndjoka twiiyadha wuli.

Mongeshefa oshoona oyendji oya kambadhala okuningwa ongeshefa oshona nando odhongaku ,iipatululo niinima yi ili noyi ili opo yavule okwi monena iiyemo yavule oku kandulapo omikundu dhawo dhoka dhili momagumbo , noshowo yiilandele izalomwa yawo yene

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe molwashoka una omuntu ena oshimaliwa otashiti ngawo nepumbwe dhe otavulu okudhi kandulapo, oshilongo kehe wo oshina oshimaliwa shawo.